Donho rinogara vanhu ririkutengeswa mbatya dzakapfekwa kare dzinobva kunenyika dzekunze dzinodaidzwa kuti bhero. Panemukadzi akagara achiratidza kuti arikuita bhizimusi rake ipapo.

Bhasikiti rinoisirwa ndiro rine ruvara rwedenga. Neruoko rwakabata komichi ichena inemubato nemaruva. Inoshandiswa pakunwirwa mvura isingaiswi putu gadzike.